so tawii ko jiggoytee caggal leydi e maaro

gooto heen kala no eeroo wiide sohla e leydi ndii ko na ha saabu nanngam

juutngo mum foti wonde heen faandaare mum e miijo mum

en ngaccaani heen kadi hay gooto mo woni kala no foti arde yettoo yeewta heen mbela ko mbatten ko enen ngannda tigi rigi ko enen fof ndenndi

so tawii ɗii ɗoo sahaaji heedi woni ayi wuro meeɗen Taccu eɓe nodda en wonde ɓe kettoo jeewte ɗe mbaɗeten ɗee

hakkillaaji maɓɓe no keetti e heɗaade men e sahaa fof ɓe mbiya meeɗen njeewte ɗe eɓe kettoo ɗum no feewi ɗum noon deenndagal Dimatnaaɓe kamɓe kala en calminiiɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe en mbeltaniima ɓe e kettagol maɓɓe en mbi yo ɓe jokku golle nde tawnoo ko mbaɗeten koo enen e maɓɓe fof mbaddata ko enen e maɓɓe fof njiidi heen sabu noon ne musidɓe men wonɓe ɗoon ɗo wuro meeɗen Thile Boubacara en calminii ɓe en njuurima ɓe en mbeltaniima ɓe no feewi no feewi no feewi en njettii ɓe kamɓe kala hettoo ɓe men ɗoo ɗo wuro meeɗen Thilo Boubacara ko wayi no musidɗo men Yero Diaw en e galle muuɗum noon ne kay musidɗo men Amadou Ba en Demba Sow en Demba Diallo en noon ne kay no Hammet Sow en en mbiyii ɓe kamɓe kala yo jam ñalle maɓɓe <clears throat> nde tawnoo Haly Nayyel en e kamɓe e denndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii ooɗoo sahaa no kettoo en e nokkuuji ɗi kala woni wonɓe toon to wuro meeɗen Lobbudu Bouy en calminii ɓe en njuuriima ɓe kamɓe kala ko wayi no Kadiata Diallo en ko wayi no Amadou Tidiani Kane en e deenndaangal hettotoo ɓe men toon to wuro meeɗen Lobbudu Bouy en ngaccaani toon hay gooto noon ne kaye ne en calminii ɓe nganduɗaa ooɗoo sahaa ne kettoo en ɗoon ɗo wuro meeɗen Douwé mi ardine e calminaandu ndu ceerno men Abdoul Karim Watt kono en dewnii heen deenndangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii hakkillaaji muuɗumen ne keetti e heɗaade men haa ko wayi no Alhaji Alhaji Sall en Baba Diome en e no Hammat Sall en en njettii ɓe kamɓe kala e kettagol maɓɓe Ɗuum noon ne kayne <clears throat> <hesitation> ko ngannduɗaa ɓee ɗoo nii oo ɗoo sahaa ko wayi no Issa Sall en e denndaangal hettotooɓe men ɗoo ɗo wuro meeɗen Mboyi en ngaccaani ɗon hay gooto ko wayi no bani men debbo Mariama Polel e joom galle mum en calminii ɓe en njuriima ɓe en njettii denndaangal hettoo ɓe men ɗoon ɗo wuro meeɗen Mboyi

eyyi en calminii ɓe kamɓe kala Fandonaaɓe en calminii Bahawnaaɓe e ko wayi no musidɗo men Oumar Sy <hesitation> Mamadou Abou Sy to Bahaw en calminii ɓe en njuriima ɓe en mbayrii ɓe nande en mbiyii ɓe yaa taw ko jaam Allah jogii en jogii ɓe en njettii denndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii ooɗoo sahaa hakkillaaji mumen ne keetti e heɗaade men ko wayi no musidɓe men wonɓe haa ɗoon ɗo wuro meeɗen Ñaggo Walo en calminii ɓe en njettii ɓe ko wayi no banii men debbo Thillo en Kane en Boubacar Sal en ɗuum noon ne kayne kala kettotoo ɗo men ɗo ɗo wuro Ñagga en mbiyii ɓe yo jam ñallu e maɓɓe noon ne musidɓe men won ɓe ɗoon ɗo wuro meeɗen Goomel Banaaji ko wayi no banii men debbo Houraye Sy en e deenndangal galleeji ɗii kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe Ɗum ko wayi no Moustapha ceerno Moustapha en ɓe ngannduɗaa ko aynaaɓe tiiɗɓe e njettii ɓe en njaarniima ɓe no feewi no feewi no feewi sahaa fof omo wiya en kanko ne omo hettoo en no feewi no feewi no feewi e ceerno Moustapha a salminaama a juuraama a ñaaganaama Allah moƴƴere en calminii galle oo kala en NjuurIima ɓe en njettii ɓe noon ne kay ne wuro meeɗen musidɓe meeɗen wonɓe ɗoon ɗo wuro meeɗen SAED Pendaw en calminii ɓe en njettii ɓe kamɓe ko wayi no Abou Soow e galle muuɗum en calminii kala ko woni ɗoon e wuro meeɗen Saed Pendaw en ɗaccaani ɗoon hay gooto si en limtiima won mo ngaccuɗen sago men ko waasde ɗaccude hay gooto noon ne musidɓe men wonɓe ɗoon ɗo wuro meeɗen Saed Ñagga en calminii ɓe en njuuriima ko wayi no Demba Amadou Malaqil en ko wayi no Djibo Dia en e Dieynaba en e deenndaangal ɓe nganduɗaa oo ɗoo sahaa no kettoo en ɗoon ɗo wuro meeɗen Ñagga Saed en calminii ɓe en njuuriima ɓe kamɓe kala noon ne calminirten musidɓe men wonɓe wuro meeɗen Bañcaa NGenndar Waalo <hesitation> ko wayi no Baaba Keccel Diallo en e ko nanndi heen en calminii ɓe en njuuriima ɓe ɗoon ɗo wuro meeɗen NGenndaar Waalo en mbiyii ɓe kamɓe ne yo jam Allah won e men wona e maɓɓe noon ɗo wuro meeɗen Bañca en calminii ɓe en njuuriima ɓe ko wayi no Demba Geddad en Amadou Sow en calminii ɓe en njuuriima ɓe ko wayi no <hesitation> Fatimata Demba en mbiyii ɓe kamɓe kala yo jam Allah wonan en wonana ɓe en calminii en njettii ɓe kamɓe kala e kettagol maɓɓe noon ne kayne wuro meeɗen koodit en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe kamɓe ne e kettagol kamɓe kala en ngardini ceerno men ceerno Mamadou Racine Anne en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii deenndaangal kettotooɓe wayi no Hamet sow en e ko nanndi heen kala kettotooɗo men ɗoon ɗo wuro meeɗen Koodit kamɓe kala en calminii ɓe joomum wuro Hamidou en min calminii ɓe min njuuriima ɓe Wali Dialo en ngaccaani ɗoon hay gooto en calminii kamɓe kala e kuuɓal e kettagol maɓɓe e noon e wuro meeɗen Jeyaa en calminii wonɓe ɗoon e Daande Caangol <hesitation> en mbiyii ɓe yo jam Allah wonan en wonana ɓe en calminii wonɓe Gaŋki wonɓe Giya mannga en calminii denndagal ko hettotoo men e ndeer diiwan oo ɗoo fof en mbiyii ɓe kamɓene yo jam ñallu e maɓɓe noon ne wuro meeɗen wuro Abdoulaye Racine Anne en calminii ɓe en calminii deenndaangal galle o hono Alaji Racine en Amadou Racine en e deenndaangal galle o ko wayi no nayeejo en noon ne kayne Mamma Diom en Amadou Harouna Djigo en ɗum noon ne kaye ne banii men debbo Youwa Tall en calminii ɓe kamɓe kala en njuuriima ɓe en jettii ɓe e kettagol en mbiyii ɓe yo jam Allah wonan en wonana ɓe nde tawnoo enen nganndi ɗiiɗooo sahaaji so keedi ɓee ɗoo ɓe kaalɗen fof hakkillaaji maɓɓe ene keettii e heɗaade radio ngo e oo ɗoo sahaa Ɗum noon no mbiiɗen nii en njejjitaani hay gooto en ngaccaani hay gooto mo en limtaani fof ko kañum idoriɗen ɗum noon en calminii en njuuriima en njettii deenndaangal ɗe gnannduɗaa kañum en fof hakkillaaji muuɗum en no keetti e heɗaade men ɗoon ɗo wuro meeɗen Nammarde en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe kamɓe kala e kettagol en mbiyii ɓe yo jam Allah wonanaɓe wonan en wonanaɓe en njettii ɓe kamɓe kala noon ne kayne Dara wulam min ngaccaani ɗoon ne hay gooto Wuro ceerno Baba en calminii ɓe en njuuriima ɓe noon e wuro meeɗen Regues en ngaccaani ɗoon hay gooto Wuro Penda Boobo <hesitation> noon ne ngure subalɓe en noon calminii wonɓe Maasina noon calminirten Donay Walo wuuro Amadou Sy en caliminii ɓe en calminii wuor Haadi naaɓe en ngaccaani noon hay gooto Mboyo Walo en calminii ɓe en calminii dennndaangal Sabbaarnaaɓe en calminii musidɗo meeɗen Namma Mamadou Harouna en mbayrii mo nande ya taw ko jam Allah jogi en jogimo nde tawnoo enen ngandi inde makko no mawni e meeɗen enen kadi won hakkillaaji men no mbayi e makko nde tawno Mamadou Harouna ko gorko moƴƴo <hesitation> ko jiɗɗo denɗiraagal no feewi no feewi no feewi ɗum noon en njettii ɓe e kettagol maɓɓe en njaarniima ɓe kamɓe kala noon calminirten musidɓe men wonɓe ɗoon ɗo wuro men Jaama Alwaali korkaaji en * kamɓe ne yo jam Allah wonan en wonana ɓe ɗum noon en njettii deenndaangal hettotooɓe men e palol Daande Maayo ngol fof en njaarniima ɓe kamɓe kala en ngaccaani hay gooto ɗum noon en mbiyii ɓe yo jam Allah wonan en wonanaɓe ɗum noon en mbiyat musidɗo oo yo o ɓamtan en sawto gonɗo less o hade musidɓe yettaade

Ɗum noon ceerno Sidy golle maa njooɗii peewi mbiiɗen kala mo ngannduɗaa no yiɗi addude ballal maaɗa e yeewtere ndee mbaɗataa ko 88 628 00 01 cappanɗe jeetati e jeetati teemedɗe jeegom e noogaas e jeetati mbaɗaa ɓolum laabi tati mbaɗaa gootel ko ɗoon nattaa ngam addude ballal maaɗa e yeewtere ndee nde tawnoo naamndal meeɗen e ooɗoo sahaa ko naamnde ɗiɗi tan njogiɗen holno mbaɗeten haa campagne ndunngu meeɗen oo o rewa laawol ƴeewee holi ko gooto e men fof <hesitation> darnde nde foti daraade heen ngam campagne o waawa rewde laawol ɗimmel ngel ko enen payi e juulde taaske mbela aynaaɓe Sénégal tan na mbaawi jogaade leydi ndi e baŋnge layyaaji yona tawa saɗaani ɗum ko naamdal mbele ɗum en njettiima ɗoon e holno foti leydi ndi sohli e jawɗi no foti leydi ndi waawi addude heen tawi ko ko jiggoyree no foti waawata wonde jiggoore nde walla alaa hay hunnde foraani jiggeede sabu eɗen mbaawi ɗum jogaade ɗum so tawii naamndal e jaabuwol ngol ko toon e mon ummotoo holko mbaawɗon waawde jaabaade heen ɗum nnon eɗen padi jaabuweeji yimɓe ɓe e ndeer 88 628 00 01 mbela mo woni kala ina adda heen ballal muuɗum mo woni kala ina adda heen yiyannde muuɗum mbela so en deenndinii ɗum waasata ko nafi e ɗo paruɗen ɗum ɗoo woni renndo men ngoo men ngaddu enen ne nganden oo ɗoo sahaa holko ngadduɗen e renndo ngo holko tottuɗen renndo ngoo holko njogiɗen eɗen mbaawa huufde huufnude ɗum renndo meeɗen woni to baŋnge ngaynaaka men to baŋnge ndema men hol participation mo jogiɗen ngam waawde addude heen Ɗum noon no mbiiɗen nii en mbeltaniima deenndaangal ɓe ngannduɗaa ɓeeɗoo nii oo ɗoo sahaa hakkillaaji muuɗumen ne kettoo en ɗon ɗo wuro meeɗen Mbiyaa en calminii ɓe en njuuriima ɓe noon calminirten musidɓe men wonɓe haa ɗo Foodé Jawlol e ko wayi no musidɗo Amadou Abdourahmany Pam en calminii mo ko wayi no ceerno Hassane * maa no ceerno Amadou Deiyna en Ama Diallo en e deenndaangal wonɓe ɗon en calminiiɓe noon ne kayne calminirten hoddiiɓe maɓɓe ko wayi no Mousa Sow e joom suudu muuɗum fatimata Aliou Sow en calminii ɓe en njuuriima ɓe e galle oo kala kamɓe kala en mbiyii ɓe yo jam Allah wonan en wonana ɓe nde tawnoo enen nganndi oo ɗoo sahaa so heedi hakkillaaji maɓɓe no keetti e hettaade en Ɗuum noon en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii ko wayi no banii men debbo Banel Pam en calminii ɗum noon ne kayne Farmata Diop en walla mbiyen jeyni en en calminii ɓe en njuuriima ɓe e Sacké Pam en noon calminirten ko wayi no banii men debbo Fatimata djibril ndiaye en calminii ɓe en njuuriima mo en njettii ɓe kamɓe ne e kettagol maɓɓe Adama Diallo en Mamadou Penda Diouli en en calminii ɓe kamɓe kala e kettagol maɓɓe en calminii banii men debbo Deiynaba Selli Ba en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe kamɓe kala ko wayi no banii men debbo Faty Moussa Diom en calminii ɓe en njuuriima ɓe en mbeltaniima ɓe no feewi Faty Aminata Diagne en calminii ɓe Kardiatou Faty en noon ne Mariame Diagne en e deennndaangal hettotoo ɓe men ɗo e wuro Madiw kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe e kettagol maɓɓe en mbiyii ɓe enen ne hakkillaaji men ne keedi e maɓɓe nde tawnoo hakkillaaji maɓɓe ne keedi e meeɗen ko wayi no musidɓe wonɓe ɗo wuro meeɗen Dondou en calminii ɓe en calminii ayini aynaaɓe wonɓe ɗoon ɓee ko wayi no Alassane Deiyna en Déde Dumba en en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe kamɓe e galleeji ɗii kala min njetta Alassane Deiyna e jom suudu mum sokhna Fatumata noon ne kayne Dembo Ba e jom suudu mum sokhna Mariétou en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii kala ko woni ɗoon e wuro meeɗen * kawu men Atibou Diallo en calminii mo en njuuriima mo en njettii mo yaye men Deiynaba Doɓaaɗo en calminii ɓe en njuuriima ɓe e ko wayi no Balel sokhna Balel en noon ne kayne Dieynaba Malick en e deenndaangal wonɓe ɗoon e kayne Haby Binta en noon ne Ibrahima Ndiaye en Fatimata Mawɗo e deenndaangal ko dillata ɗoon ɗo wuro meeɗen Dondou ceerno Ahmadou Colly en kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii kala ko woni ɗoon e Doondu fuɗnaange en ngokkii ɓe kamɓe ne kettagol ko wayi no Amadou Oumar en Aminata en ceerno Hammet Diye en Sidy Oumar en e deenndaangal hettotoo ɓe men ɗoon e wuro meeɗen <hesitation> Dondou fuɗnaange kamɓe kala en calminii ɓe Boubou Diallo en o noon ne kayne thioubbalo en en mbiyii ɓe kamɓe ne yo jaam ñallu e men ñalla e maɓɓe ko wayno musidɗo men Cheikh Samba Diarel en calminii mo en calminii galle makko kala en njettii ɓe kamɓe ne e kettagol maɓɓe en calminii deenndaangal ko woni ɗo Baafaar ko wayi no Samba Houlimata en noon ne kayne Mamadou Sall en en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii galleeji ɗi kala <hesitation> galle Baaba meeɗen Abdoulaye Sadio en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii deenndaangal ko woni e ndeer galle o kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe wuro Haady no mbiiɗen naane nii en ngaccaani toon hay gooto min ko wayi no Amadou Hady en Abdoul Seydi en noon ne kadi e deenndaangal wonɓe ɗoon en mbiyii ɓe kamɓe ne yo jaam Allah wonan en wonana ɓe noon ne musidɓe men wonɓe wuro meeɗen Diawar enen mbeltanii heen haa ceerno men ceerno Mamadou Bandel e ceerno Ibrahima Ceelo en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii deenndaangal ko waali e wuro meeɗen Dawane hay gooto en ngaccaani heen Diambo Diawɓe en calminii ɓe en ngardini heen ceerno men ceerno Mouhamadou Colly Dia en calminii ɓe en njuuriima ɓe ko wayi no Sambo en e ko nanndi heen kamɓe kala Kaawu men <hesitation> Aly Hammet en e deenndaangal ko woni ɗoon e wuro ngoo kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe Hammady Yero Koddou en en mbiyii ɓe yo jam ñalle e men wuro Poylel en calminii ɓe en njuuriima ɓe ko wayi no Alaji Maal en ne Deiynel Sall en e deenndaangal ko woni ɗoon e wuro Poolel en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii Diambo Subalaw jaggeede e ndeer diine meeɗen ceerno men ceerno Saydou Maal en njaaliɓe kamɓe fof e jaagol ceerno men ceerno Oumar Mohdy en mbiyii ɓe yo Allah yurmoo mo yaafoo mo eɗen ndewni heen en njaali ceerno men <hesitation> ceerno Saydou Maal noon njahen calminirten musidɗo men Racine Diagne en Saydou Maal tokosel en noon kay Farba en e deenndaangal ko gillata ɗoon e Diambo Baba mawɗo en mbiyii ɓe kamɓe ne yo jam Allah wonan en wonana ɓe noon calminirten musidɓe men wonɓe ɗoon ɗo wuro Amadou Bella to Guelel en Hammat en en mbiyii ɓe yo jam Allah o wonan en wonana ɓe en calminii ɓe kamɓe ne e kettagol ko mbii mi yo jam Allah wonan en wonana ɓe ko wayi no aljanna sow en mbii ɓe jam Allah won e men wona e maɓɓe won ko waalata en ngaccaani ɗoon hay gooto en calminii ɓe kamɓe kala <hesitation> en calminii ɓe en njettii ɓe e kettagol ko wayi no Abdoulaye Kadiata May en e ko nanndi heen Mody Maham en noon ne kaye Baboy Miniel en Samba Ousou en e deenndaangal e galleeji ɗii <hesitation> kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe ko en calminat hay ko woni bantu gaɗa maayo ko wayi no e gorgol meeɗen Bana Niang noon ne kayne Hamedine Kane noon calminirten Aminata Kadia en Thigo en e deenndaangal ko woni ɗon kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe e kettagol mbiɗa anndi musidɗo nena wiiya ko njogino ɗen e hojomaaji koo woni koye huuɓde kono noon en paamat hay so tawii joofaani e ngol ɗoo laawol ne ngannden kam ko ɗum naamdal ngal nganndu ɗaa eɗen pattii jaabuwol muɗum woni holno foti cohluɗen e jawdi ko wiyetee layya koo ko Sénégal sohli heen koo no foti so tawii aynaaɓe ɓee no nganndi ɓe mbaawa wiide men Sénégal sohli ko nanngam e jawdi ko Sénégal sohli koo holko njogani ɗen heen koye men so tawii fof enen njoganii ɗum koye men mbiyen ahan en cohlaani hay hunnde ummo caggal leydi so tawii en ngalanaa ɗum koye men ko jiggoyten koo no foti ngannden ɗum mbela ko jiggetee koo no waasa arde immaa wona manque a walla ɓurta wona lambii addata ɗum tan ko waasde anddude ko ndaaroyta ko ɗum noon no foti ngannden ɗum so en nganndii ɗum ina waawi naamdal ngal ɗon gala reenan en ko heewi ngal joganoo en ko heewi ngal anddana en ko heewi Ɗum noon musidɗo o no wiya ko ndokkano ɗen e hojomaaji koo gasi haa laaɓii cer en njetti deenndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii mbaɗii juuɗe mumen e yeewtere ndee haa yettii ɗo yettii ɗoo ɗum noon kamɓe kala e kettugol maɓɓe en njarniima ɓe en mbeltaniima ɓe en jettii ɓe kamɓe kala e kuuɓal hay gooto en ngaccaani en mbiyii ɓe kamɓe ne yo jam Allah wonan en wonana ɓe Ɗum noon aadi men ko samedi garoowo walla mbiyen aset garoowo ɗoo e ndeen yo jam Allah jogo mi jogoo en yo Allah rokku en ñallude e jam on njaaraama